Super marketete, super markete mirteeti yaa dikkotenni marre mitte basera duunne worroonnire hidhineemmore super markete mirteeti yineemmo. Tenne horoonsi'nemmohu mite itate, agate, uddirate ikkanno.

Hayyonna bude. Hayyote yaa coye coyi'nanni gara woyi coye tirranni gara afa ikkite budeho yaa kayinni gobba mitte heedhanno gara, saga'litanno gara, uddidhanno gara xawisannoha budeho yinanni.

Owaante owaantette Yaa taagnote woy ka'alamatte yaate, togo yineemo woyite mitu manichi qaraminnoha woxunnino ikko mannu irikko hasiissanosiha towaata owaantette yinanni

Giwirinna, giwirinnaho yaa baatto loosi'nenna saada ce'ne gallanni garaati. giwirinnu lowo horo afirino. intanni sagale aatenni hattono gobbara qole sowaatenni babbaxxewo garinni horo aannoho.

Seesa seesate yaa biifate yaate. togo yineemmo woteno addi addi danire horonsi'ne biinfe xu'mine shiqa seesate yinanni, seesate addi addi dani woyi addi addi daniri buudhinanniri hasiisanno.

sagalete yaa intannire ikanna inteenanno horo aannoha sagalete yinanni tenne sagaleno babaxino garinni afi'nammora dandiineemmo mite giwirinunni mite dikotenni woleno konne labannoreetti

Mininna dubbu saada, mini saada yaa heeshshonsa galtinonsa mini giddoonni assidhinoreeti yaate. Dubbu saada yaa kayinni heeshshonsano galtinonsano dubbu giddonniiti yaate. Kuyi daafira mininna dubbu saada babbaxxitinote yaate.

Babbaxino Dani uduunnicho Togo yineemmo woyitenno adi adi danni uduunne ikkaana loosammasino babaxitinote yaate Togo yineemmo woyiiteno adi adi Danite yineemmo woyiiteno sieiilunn bushunni woleno kuri lawannoteeti

Hayyonna bude hayyote yaa egennote yaate tenne egennono kalaqamunni afi'neemmota ikkitanna tenne hayyono horonsi'neemmo gari coyee coyeerate addi addi murgo murgeessirate kaa'litanno budeho yaa kayeenni mitte gobba balchoomaati

Hara, daa'attonna darama ,harate yaa darguni darga lekkateninno ikko kaamelunni ha'rate, daa'attote yaa kayinni la"ate, daramate yaa kayinni mite gobbani wole gobba hara daramate yinnanni

Safote latishaha yaa mitturichinni kaimaati yaate woyi kaimu xintaati aayirichono loonsammor albaanni kaimu latishshi hasiissanno mittore loonse gumulate kaimu lowontanni hasiissano

Agatto, agattote yaa anganirichoti togo yineemmo woyteno manchi beetti gooro fulara yee agano agattote yinayi, hattono manchi beetti umisi hagiirsisate yee aganoreno agattote yine woshshinanni

Muronna laalo muro yaa bushshu giddo fultannota ikkitanna mannu kayiseenna woyi kalaqamunni afi'neemote laalote yaa kayiinni muro iillite daraarte gummisse uyitannota laalote yinanni

hayyonna bude hayyote yaa kalaqamu buqqeenni afi'nannita ikkitanna tini hayyono addi addi garinni horoonsirate kaa'litannote budeho yaa mitte daga galtano galtinonsa balchoomaati.

Godo'le godo'lete yaa bisinke manninaate horonsi'ne assineemmore ikkitanna godo'le mittu mittu ledo mitte gaamo mitte gaamo ledo assitara dandiitanno godo'le gobbankera eo afansha woleno konne labnannore abbitanno

Sagale sagalete yaa intannire ikkanna sagale manchi beettira lowo horo uyitanno dhibba gargarate lossate biso kaajjishate biso iibbishate baxxeyo garinni sagale manchi beettira lowo horo afidhino

Baattote ofollonna dhagge ,baattote ofollo kalaqamunni babbaxitino garite hattono yineemmo woyte mite ilalamma, mite taalasho mite bobodaamete dhaghese yaa kayinni baatto giddose amade mannu laenna hagiirsisanore maalalisiisanore dhaggeseti yinnanni.

Kalaqonna qooxeessa kalaqoho yaa hundankanni nooreeti togo yineemmo woyiteno maganu kalaqeenna heerinoreeti qooxeessaho yaa kayinni hee'nanni qarqara woyi ollaaho yaate.

Looso loosoho yaa manchu heeshshosi woyyeessara yee assannoreeti kuni loosino manchu beettira lowo horo afirinoho lophote heeshsho biifisate gobba lossate isonooto lossate kaa'lanno

Mini uduunne mini uduunneeti yaa minu giddoonni babbaxxitino horora horonsi'neemmoho hattono babbaxxino garinni qixxaawe shiqinoha mini uduunneeti yineemmo lawishshaho sagale qishirate buna gafirate waa abbirate woleno konne lawinorira horoonsi'nanniho

Boohaarranni mereersha boohaarranni meereershaati yaa manchu umosi hagiirsiisara haranno baseeti hattono addi addiricho la"ayi isonooto hagiirsiisannowaati

Bunu minenna sagalete mine, bunu mineeti yineemmohu buna ganfeenna biiffinse worreenna baxisanno garinni shinqe anganniwaati, sagalete mineeti yaa sagale qinshe ra"inse worreenna mannu hurbaaxxanno base sagalete mineeti yinanni.

Safote latishsha, Safote latishshaati yaa mitturichira kaimaho woyi xintaho yaate. ayeere loonsammora albaanni kaimublatishshi lowontanni hasiisannoho. togo yineemmo woyiiteno woxuyiino ikko addi addi garinni kaimu latishsha assinara dandiinanni.

Mini uduunne. mini uduunne yineemmo woyiite mannu minisi giddoonni addi addi horora horoonsirannoha isino addi addi garinni qixxaawe shiqqinnohu kuni uduunnichino bshshunnino ikko siwiilunnino haqqetennino loonsoonniha ikkara dandaanno.

Biifisa, biifisate yaa xu'misate yaate, togo yaano mittirichi aana noosihura aanaho addi addi dana lende xu'misa biifisate yine woshshinanni.

Giwirinna giwirinnu gobbankera lowo horo afirino saga'lineemmo sagale nafa giwirinnunni afi'neemmo mine mi'nineemmo haqqe nafa giwirinnunni afi'neemmo inteemmore duuchankare roore giwirinnunni afi'neemmo giwirinnaho yaa baatto loosenna saada ce"e galate

Seesa seesate yaa biifate yaate togo yineemmo woyteno addi addire biifannore lexxine lekkankera biifannore lexxine aananke biifanno uduunne uddira seesate yinanni

Baatote ofollonna xagge baattote ofollo babbaxitinote mite ilaalaame mite taalashsho mite bobboodaamete xagese yaa kaayiinni baatto giddose amaddinota addi addi daninni loosantinota kalaqamuyino ikko mannu loosinnota baattote xaggeeti yinanni.

Safote latishsha, Safote latishshaati yaa kaimu xintaati mitto looso loonsara albaanni safote latishsha assinanni yaate kuni lowontanni hasiisannohonna lowo horo afirinnoho, mitto looso loose gumulate safote latishshi lowontayi hasiisanno.

Maxaaffa maxaaffate yaa addi addi garinni qinaabe shiqqe mannu xiinxalle egenno afirara shiqqannota ikkitanna iseno addi addi basera afi'nammora dandiineemmo

Mininna dubbu saada mini saadaati yineemmori manchi beetti horosira yee mine wodhe allaa'lannoha woyi minesi agartannore mini saadaati yineemmo dubbu saadaa kaayiinni dubbu giddo heedhannota dubbu sadaati yineemmo

Seesa, seesate yaa xu'mate woyi biifate togo yineemmo woteno seensammora yine addi addi garire horonsi'ne umonke biifisi'ne goowinkera baxxewoore wodhine angankera baxxewoore wodhine assineemmota seesiisate yinanni.

Odoo, odoote yaa shoolunku waatinni dagganotta addi addi danni mashalaqqe odoote yinneemmo, tini odoono gobba hiitto garinni hosinoro gobbate giddoni mayi ikkanni nooro xawisanote yaate.

daganna maate dagate yaa mitte gobba giddoonni afantannota addi addi gare manna dagate yinanni maatete yaa kayiinni mittu mini giddoonni afantannota baalanka manna maatete yinanni.

Muro mrote yaa kalaqamunni afi'nanneemmote woyi mannu kaayiiseenna fultannote tini muro manchi beettira ikko gobbate lowo horo afidhinnote togo yineemmo woteno addi addi horo noose.

Poletikaho yaa mitte gobbara gashshote hayyooti kuni garino dagano ikko gashshaanono xaadisidhanno gara hattono loosiisidhanno losaano xaadisdhanno hayyo poletikaho yine woshshinanni

Hayyonna bude hayyote yaa manchu kalaqamunni afiranno egenno ikkitanna tenne hayyono coye coyee'nanni gara afa coyee murgeessate yinaanni budeho yaa mitte gobba galtanno garaati

electiroonikisets yaa addi addi dani uduunnicho amaddinote mite uduunnubba mannna mannuni xaadissannote mite kayiinni la'ne mashalaqqe afi'nannite mite kayiinnino macciishshine mashalaqqe afi'nannita ikkitanna elekitroonikise lowo horo uyiitanno.

babbaxino dani uduunnicho babbaxino dani uduunnichooti yineemmohu addia addi daninni loonsoonniha ikkanna loosisino ikko horosino babbaxitinnote yaate konne babbaxino dani uduunnicho addi addi horora horoonsi'neemmoho yaate

Minenna gallanni mine mineho yaa addi garinni loonse biifinsse woroonniha galanni mineetti yinanni mineho yaa kayinni gidossi mannu saada babaxinori galanno mineetti yaate